Vantu vanokurudzirwa kugeza maoko nguva yega-yega vachinasa kukwesha pakati penyara pakati pezvikunwe. Pakati penyara nemunzwa kuti zvirwere zvinotapurirwana zvireke kutapurirwana kubva kumuntu umweni zveienda kune umweni.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kupfeka hembe dzinovhara peshe miro majumbo nenyara kana veishanda nevanhu vane zvirwere zvinotapurirwana kuti vaSabatwawo ngezvirwere izvi.

Vana mukoti nemadhokodheya vanoshanda mubazi rehurumende kunyanyisa kubazi rekuzvirwere zvinotapurirwana vanokuridzirwa kuti vapfeke zvivhara miromo nemiro nepurasitiki anovhara mwiri weshe kuti vasatapurirwana zvirwere.

Ana adori-dori aripadambudziko maningi rekubatwa ngezvirwere zvakawanda ngekuti mwiri yavo inenge isati yagwinya maningi. Vana vadori-dori ava vanokurudzirwa kuti vaendeswe kuzvipatara koodonhedzerwa, kudzivirira matenda akasiyana-siyana.

Vashandi vekubazi rehurumende rezveutano, vanamikoti naana chiremba vanokurudzirwa kuti vapfeke hembe dzinovharidzira kuti vasabatwa ngemikuhlani nematenda inenge yakazaremwo muzvipatara mwaanoswera.

Vashandi vekubazi rehurumende rinoona ngezvezvirwere zvinotapurirwana vanokurudzirwa kuti vapfeke hembe dzinovhara mwiri weshe, miro ,madziso zveshe kuti vasatapurirwa zvirwere izvi.

Gore rega rega vatungamiriri vemapazi ezveutano pashi reshe tendere vanoungana kuti vataure nezvematenda anenge einesa vandu pashi reshe tendere nekuona kuti vosangana nawo sei nekumarwisa sei matenda ona awayo.

Mufananidzo uyu unokombedza mukoti vakapfeka chivhara muromo nemhino kanakuti masiki vechifundisa andu emundaraunda nezverwere zvakawanda kwemene .

Vashandi vanoshanda muzvipatara nemumakirinika vanokurudzirwa kupfeka hembe dzinoavharira, kuti asatapurirwa zvirwere ngezvinotapurirwana ngeantu aanenge eirapa. Zvakaita se kovhidhi nainitini iyaa, denda riya rakamboshupha.

Andhu ane mimba neana atotori ari panjodzi pakurutu yekubatwa ngematenda akawanda andhu anaayaya anofanira kuenda kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa nekupiwa mitombo yekudziwirira matenda.

Muntu weshe, kusanganisira anambuya vechikuru, vanokurudzirwa kuti ayende kojungwa mitombo yekupedza mikhuhlane yakawanda.

Vanhu veeshe kusanganisira asharukwa eantu, vanofanira kuenda kuzvipatara nekumakirinika, kuenda koojungwa mitombo inodzivirira matenda akasiyana-siyana anoshaishira kurarama kweantu.

Vashandi vezveutano vanoshanda mundau dzinovhenekwa mutuso neropa zvakasiyana-siyana kuti vaone kuti muntu angaa ane denda rakadini, vanokurudzirwa kuti vapfeke hembe dzinoita kuti zvirwere izvona zvozvo zvisatapurire kuenda kwavariwo.

Ana adoodori ari kubva kubarwaa vanokurudzirwaa kuti aende kovhenekwaa vopiwa mutombo unoita kuti asabatwa nezvirwere zvakawanda.

Vantu veshe pasi reshe tenderere vanokurudzirwa kuti pano neapo vaende kuongororwa kuti avana ere matenda angadai achizongovanesa mukurarama kwavo mberi akaita sekovhenekwa mukanwa , kovhenekwa madziso kovhenekwa zveshe nenzee.

Mufananidzo uyu unokombidza abati abasa rezveutano ari kudzivirira zvirwere zvinotapurirwana zvakaita sedenda riya rekovhidhi 19.

Vashandi vekubazi rezveutano munyika yedu yeZimbabwe vano kurudzirwa kupfeka zviro zvinovhara kuti vasatapurirwa matenda anotapurirwana kubva kuantu aarikurapa kuti vachengetedzwe utano hwavo.

Muntu weshe unokurudzirwa kugeza maoko nguwa dzeshe dzeshe chigubhu giya chinoshandiswa kugeza maoko kuitira kuti antu asabatwa ngemikuhlani inotapirirwana.

Mvura yakachena mutombo. Antu anokurudzirwa kumwa mvura yakachena kwete kumwa mvura isizi kuchenapi inoonekwa mumadhamu, munzizi nemuzvinyuka zvisina kuvharwa.

Kuti muntu weshe, nyika yeshe nemiganga yeshe pashireshe, awane hutsno gwakanaka, vashandi vekubhazi rezvehutano vanofanira kuwedzerwa kuti vawande, vadetsere muntu weshe.

Maimbozviziya ere kuti mvura mutombo. Antu anofanire kumwa mvura yakachena , mvura inobva pazvibhorani zvakavharwa kwete kumwa mvura inobva mumatsime asina kukonyiwa nemumadhamu nemumarwizi.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano, vanokurudzirwa kuti vange vakawanda, kuti muntu weeeshe, unenge eirwara, aone kudetserwa, pasina kunonoswa kudetserwe nguwa ichiripo.

Mutoro wehurumende kuti vanhu vekubazi rezveutano vanoshandayo nevakanofundire kubazi rezveutano vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa vantu maererano nezveutano kuti munhu weshe ange ane ziyo.

Mutoro wevatungamiriri pasi reshe tenderere, kuti kodzero yeantu eshe yekuti antu aone utano hwakanaka, antu agare padhuze nemakirinika nezvipatara huzadziswe kuti muntu weshe awanikwe ane utano hwakanaka kwemene.

Bazi rezveutano munyika yedu yeZimbabwe rinokurudzira kuti muntu wega-wega mumadhorobha nemutaundi asangane neutano, asangane nedzidziso yeutano hwakanaka.

Mabazi ehurumende neamweni mabazi a Oona nezvehutano pashi reshe anokurudzira kuti muntu weshe akuru neadoko adzidziswe nezvehutano agare padhuze nemakiriniki nezvipatara ndau yega yega iite kirinika.

Kugeza nyara kugeza nyara chiro chakakosha kwemene muntu weshe akuru neadoko anokurudzirwa kugeza nyara peshe peshe abva kuzvimbuzi asati Arya Saka peshe peshe anofana kunge ane zvigubhu giriya zvekuti antu ageze nyara.

Bazi rinoona nezve utano hwe ana adodori pashi reshe hwe unisefi rwuno kurudzira kuti utano huwanikwe hune muntu weshe pashi reshe .

Vantu vano kurudzirwa kuti vasamwa mvura yemumarwizi nemvura yemumadhamu nemvura yemuzvinyuka zvisina kuvharwa kana isina kubhoiliswa. Vanofanira kutanga vaikwatisa wozomwa mvura yona iyoyo yambokwatiswa yauraya matenda nemukuhlani inonga yakazara.

Vashandi ve hurumende ve bazi re zveutano vanohamba mu mizi dzeshe mu ndau dzeshe vachi batsira antu kuti muntu wega wega awane utano hwakanaka.

Ikodzero yemuntu weshe, kuti ange eimwa mvura yakachena, kwete kumwa mvura yemumanzizi mvura yemumadhamu, nemvura yemuzvinyuka zvisina kuvharwa. Antu anokurudzirwa kumwa mvura yepazvibhorani.

Mvura yakachena mutombo ,antu anokurudzirwa kuchera mvura kuzvibhorani kwete kuchera mutsime dzisina kuvharwa . Mvura yemuzvibhorani imvura yakachena isina zvirwere zvakawanda .

Vamiririri vemabazi ezveutano pashi reshe vanombogara vachiungana vachitaura kuti muntu weshe pashi reshe aone utano hwakanaka. Utano nedzidziso dzeutano isvike kune muntu weshe.

Mumazuva anyamashi vantu vanokurudzirwa kuenda koovhenekwa kuti avana here zvirwere zvinoningirwa pabonde zvakaita semukondombera nezvimweniwo zvirwere zvakawanda-wanda.

Mundu weshe pashi reshe tenderere zvisineyi nekuti uri mutsvuku here uri musvipa here muntu weshe ane kodzero yekuwana utano hwakanaka kuti nyika yedu inga iri nyika yakanaka.

Maimbozviziya ere kuti mvura yakachena ikodzero yemuntu weeeshe pashi rino reshe antu anokurudzirwa kuti amwe mvura dzakachena kwete kumwa mvura dzemumatsime asina kuvharwa , munzizi nemumadhamu.

Mikhuhlani yakawanda inokonzerwa nekumwa mvura dzakasvipa inobva muzvinyuka zvisina kuvharwa. Antu anokurudzirwa kuma mvura yemuzvibhorani inova iri iyo yakatiweke kuchena.

Mufananidzo unokhombidza ana adodori arikuteka mvura ngezvigubhu zvine iro pachibhorani chiri kubudisa mvura yakachena inomwika pasina mukuhlani inokonzerwa.

Mazuwa anyamashi antu ari kunyanya kufungisisa. Antu ari kunyanya kushandisa zvinodhaka zvakaita sembanje ,mitoriro nezvikotiyana. Antu anokurudzirwa kuchengetedza utano hwavo hwendxondo, kunyanyisa.

Utano wendxondo hunofanira kuchengetedzwa kwemene muntu weshe akuru neadoko varipadambudziko rekubatwa ngezvirwere zvendxondo zvinozoita kuti antu apedzisire omwa zvinodhaka zvakaita sembanje nemutoriro.

Kuzviuraya kwevana vadodori azuva anyamashi kwakurumbira nenyaya yezvirwere zvendxondo vantu vanokurudzirwa kufundiswa kuti vanoita sei kana vabatwa nezvirwere zvendxondo zvikonerwa ngematambudziko akasiyana-siyana

Vantu kusanganisira ndumure nevachembere vanokurudzirwa kuchengedza utano hwendxondo hunokonzerwa ngenhamo, kunetsana mudzimba nekushaya zvikwanisiro.

Zvinopandisa mwoyo kuona ana adodori achimwa zvinodhaka zvakaita sembanje nekumwe zvikokiyana mumuganga. Izvi zvirikukonzerwa ngenyaya yezvirwere zvepfungwa zvinonge zvabata ana adoko achiri adodori.

Mutoro wemuntu weshe weshe kuti achengetedze utano hwake hwendxondo. Utano hwendxondo utano hunotanga ndinyamuntu. Muntu wega wega unofanira kubata utano hwendxondo zvakanaka.

Matenda enxondo sekufungusisa anofanira kupera nekuti arikubata kunyangwe ana adodori nendumure. Antu anofanira kufundiswa kudzivirira matenda aya nenxondo.

Utano hwe ndxondo hutano hwakakosha kwemene zvirwere zvendxondo hazvizvi tsari zvinobata antu vakuru nevana vadodori saka muntu weshe anofanirwa kuchengetedza hutano hwake hwe ndxondo kuti ararame ari muntu aneutano hwakati hwee.

Hutano hwendxondo hutano hwakakosha kana muntu hutano hwake hwendxondo husina kuti hwee, nemudakaro unenge asina, antu, akomana asikana, arume neakadzi anokurudzirwa kuti afundiswe ngezveutano hwendxondo kuti asabatwe ngedenda rendxondo.

Zvinobandisa mwoyo kuona muntu wakakura zvakanaka ozotanga kupenga akura. Izvi zviri kukonzerwa ngedenda rendxondo. Muntu weshe anokurudzirwa kuti azvichengetedze utano hwake hwendxondo.

Nharaunda dzatinogara dzinofana kuhlamburika nekuchena kwemene kusanganisira kusima miti yakawanda kwazvo nekusarasha marara peshe peshe .

Muzvipatara nemuma kirinika muno kurudzirwa kuti munge mune mapazi akasiyana siyana akaita sebazi rekubara bazi rearume, bazi reakadzi nebazi reantu anorwara ngezvirwere zvino tapurirwana.

Ana adodori achangobve kubarwa neati kurireio kusvika pamwedzi nezvimakore zvishomani anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara nekunana mbuya utano koodonhedzerwa kudziviira matenda.

Vashandi vekubazi rezveutano ana mukoti, madhokoteya anokurudzirwa kuti achengetedze makirinika nezvipatara zvinge zvakachena nguwa dzeshe kuti pasatapurirwana matenda akawanda.

Mumakirinika nemuzvipatara, antu anorwara anokurudzirwa kuti abude pabanze kana eirwara, kuti ambozwawo mushana. Mushana mutombo, unorapa zvirwere zvakawanda maningi. Muntu akaramba ari mumhatso unowedzera kurwara.

Muzvipatara mumakirinika nemundau dzinobetserwa vantu munfanirwa kunga muine mbatso yekuvheneka mutundo nengazi kuti muoneke kuti chakakonzera chirwere chiini kana kuti chichakonzera chirwere chiini.

Azvidakadzi eree kuona makhiriniki aya nezvipatara zvichioneka peshe peeshe kuitira kuti vanthu vasahamba mumango mukurutu vachienda koodetserwa ngezveutano.

Vashandi vanoshanda mundau kana kuti mumbatso dzinoita zvekuongorora kwesainzi kana kuti marabhoritori vanokurudzirwa kugeza nyara vasati vabuda mundau dzavo.

Makirinika nentau zviri kudetsera vantu vanorwara, vane mikhuhlani dzakawanda, zvavandudza utano hwemuntu weshe muntau yedu yeZimbabwe.

Makirinika, zvipatara nendau dzinoita zvekurapa antu dzinofanira kunge dzine mphatso dzinoshanda antu anoita zvekuvheneka mitundo neropa kuti matenda anenge eibate antu anonga ambokonzerwa ngeyi.

Kushamba nyara nguva yeshe-yeshe chiro chakakosha kwemene. Kunyanyisa kuvashandi vanoshanda mimbatso inoita zvekuvheneka mitundo, ropa nezvakasiyana-siyana zvesainzi kuti vasabatwa ngematenda anenge abata antu amweni.

Ana mai ane ndumure anokurudzirwa kuenda neana awo kuzvipatara nekumakirinika koobairisa ana achiri adoko kuitira kuti asabatwa ngezvirwere zvinobata ana achiri adoko zvinozoshaisha utano hwawo kweupenyu hweshe.

Muzvipatara mune ndau dzakasiyana-siyana dzinorapwa antu. Zviisiyana nekuti uri murume ere, uri mukadzi ere, uri mwana ere, unoza chirwere chakadini unoenda kunorapiva kunoenderana neve.

Mufananidzo uyu unokombidza madhodha nendombi varikufundira kuti vazoita madhogodheya kana kuti anachiremba achazotirapa ramangwana.

Mukore wega wega vafundi vanofunda ngezveutano kuti vazoita anachiremba naanamukoti vanopuwa mapepa avo efundo yepamusoro kuti vaonekwe vachizorapa vanhu muzvipatara zvedu nemakirinika.

Fundo yehutano ifundo yakakosha kwazvo inofana kufundiswa muntu weshe kubva muntu achiri mudodori anofana kufundiswa ngezvehutano kugeza nyara peshe peshe eibva kuchimbuzi kugeza nyara asati Arya zveshe.

Mazuva anyamashi kwane matenda ano konzerwa nekusa pfeka bepa re butiro panguva dzebonde saka andu ano kurudzirwa kupfeka kuzvi chengetedza kuzvi rwere zvakaira se mu kondombera.

Nyika yeshe pashi reshe ,mumiganga yeshe vantu vanokurudzirwa kuchengetedza ndau dzavo dzakachena . Vanokurudzirwa kusarasha marara nekuitira tsvina peshe peshe uye nekusima mumbuti.

Ikodzero nemutoro wemunthu weshe kuti ange eiziya zviro maererano nezveutano hwake vafundi vafundiswi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzira kubetsera nekudzidzisa munthu weshe maringe ngezveutano hwedu.

Vashandi vanonga veishanda pane matenda ,kana kuti veidetsera vanhu vane matenda anotapurirwana vanokurudzirwa kuti vapfeke hembe dzinovhara kuti vasatapurirwe zvirwere izvi ikodzero yavo kuti vapfekedzwe hembe dzona idzodzo nekuti utano hwaovo hwakakosha kwemene.

Denda reshuga idenda rakurumbira maningi mazuva anyamashi rinoonekwa ngekuzwa nyota peshe-peshe. Kuzwa kuda kuita mutundo zvisina tsana ngudzo. Kukorera kuona zvakanaka kupera simba nekupera mwiri.

Fananidzo uyu uri kukombidza vaiswa vari kudakara kwemene vachishenya vakasimudze nyaRa avapedza kufundiswa ngezveutano zvevanhu kadzi.

Pasi peshe tenderere vamiriri vemabazi ehurumende anoona ngezveutano anomboungana achironga kuti odini ngezveutano pashi reshe achigadzira mitemo kuti munthu weeshe arikubazi rezveutano ateedzere nyika yeshe pashi reshe idetsereke .

Nyika yeshe pashi reshe vatungamiriri vezvekubazi rezveutano kumanyika awoyo anoungana veichinjana mashoko veitaurirana pamusoro pematenda anoonekwa pabonde akaita sechirwere cheshuramatongo.

Muzvipatara nemundau ndinobetserwa vanhu anenge eirwara munokurudzirwa kuti munge muine anamukoti nezviremba akafundira mabasa awo anoziya kubata antu anorwara zvakanaka.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara anamukoti anokurudzirwa kuti abate antu zvakanaka .Kwete kubata antu asina marepi seasiri antupi.

Ikodzero yemuntu weshe kuti kana einge arwara abetserwe kuzvipatara zvipatara zvinofanira kuwedzerwa kuti antu asaungana akaita maraini makurutu akamirira kubetserwa ndianamukoti nemadhokodheya.

Muntu veshe akuru naadoko anokurudzirwa kuti kana aona anedenda aende kuzvipatara nekumakirinika kwanirapiva kwete kugaa pamizi. Ana adoko, chembere anasekuru anokurudzirwa kuenda kuzvipatara.

Zvipatara, makirinika nendau dzeshe dzinobetsera anhu anenge eirwara, dzinokuridzirwa kuti dziite motokari dzinotwara vatana nevantu vanenge veirwara kuendesa kuzvipatara nekuvatora kumamizi avo.

Ma kirinika zvipatara ne ndau dzeshe dzino detserwa antu anenge ane matenda aka siyana siyana dzino kurudzirwa kuti dzinge dzine motokari dzino takura arwere kuva endese ku zvipatara neku vatora ku mizi dzavo kana achinge adzimbirwa nge matenda.

Mufananidzo uyo unokombidza chembere neharahwa dzakagara mumitsetse dzakaema zvadzakaemera kuti dzidetserwe pachipatara.

Mazuwa anyamushi kuzvipatara kwaane michini inovheneka nekuongorora madziso echembere neharahwa anenge eipanda. Vapedza vanokwesha nekuisa mushonga. Vapedza vovhara madziso acho.

Zvipatara nenzvimbo dzekubetsera antu anenge eipandiwa nemishina zvirikutekeshera munyika yedu yeZimbambwe.

Basa gurusa rezvipatara nemakiriniki nendau dzinobatsirwa antu ane matenda akasiyana siyana ngerekuchengetedza utano utano hwemuntu utano hwemuntu utano wakakosha unofana kuchengetedzwa ndana Chiremba nanamukoti.

Zvipatara makiriniki nenzvimbo dzinodesererwa vanhu antu anenge ane matenda akasiyana siyana dzinofana kuramba dzakachena dzakati weke kuti musapuridzwana zvirwere zvakasiyana siyana.

Zvipatara nema kirinika inzvimbo dzakabai naka kwemene antu ano kurudzirwa kuti asa rwara ari kanyi vantu ngava ende ku zvipatara nema kirinika ayende korapwa nge antu akafunda zveku rapa.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo mizvipatara nekumakiriniki anokurudzirwa kunga muine mitombo inorapa zverwere zveshe ngematenda eshe akajairika.

Mumazuva anyamashi kwava nemichini inovheneka maziso kunyanyisa kunana mbuya nana sekuru atambura kwemene nemadziso ane tsinga, maziso anovava nemaziso akatsvuka .Vanokurudzirwa kuenda kovhenekwa kuzvipatara.

Muzvipatara munofanira kunge munaana mukoti nezviremba akafunda mabasa avo kunyanyisa mabasa ekuvhiya antu anenge eida kuvhiiwa anenge aine zvirwere zvinenga zviri zvemukati zvisingaoneki ngemadziso pabanze.

Mazuwaanyamashi kwaane matenda akasiyana siyana asingaoneki nemadziso anotoenda koita zvekoovhenekwa kuzvipatara akaita sechirwere chegomarara chinozotooneka munthu ode kufa.

Kune matenda akawanda asingaonekwi ngemadziso edu, matenda anoshaishira upenyu hwaantu, akaita segomarara repfungwa antu anofana kuenda eyivhenekwa kuti haana here matenda aya kuzvipatara.

Mazuano yenyamashi ,kwaanematenda akawanda komene ,asingawoneki nemadziso anoda kutoenda kuchipatara kovhenekwa ndiaana mukoti naana chiremba. Kutiwopiwe mutombo wekurapa nguva ichiripo.

Mazuwa anyamashi muzvipatara zvedu mwaane mishini inovheneka zvirwere zvakasiyana siyana zvinenge zviri munyama mungazi nemutsinga nemupfungwa zvisingaoneki ngemaziso enyama.

Dendabreropa rinenge reirumba maningi nemwoyo unongabweichaya maningi idenda rakurumbira mazuwa anyamashi, anthubakuru neadoko anokurudzirwa koovhenekwa kuona kuti mwoyo yawo ichiri kurumba zvakanaka ere netsinga neropa.

Zvirwere zvemakodo zvinonyanya kubata asharuka eantu ana mbuya, ana sekuru, zvinokurudzirwa kuti zviende kovhenekwa kuzvipatara arapiwe nekupiwe mushonga kuti apone.

Mazuva anyamashi kwazara mikuhlani ne mutsinga nemi nyama isinga oneki ne maziso evantu kwato ne michini ino vheneka antu eshe.

Akadzi ane mimba anokurudzirwa kuti asati abara mimba ichangobata voenda kuchipatara kovhenekwa voonekwa kuti mwana ari ndani ariku hamba zvakanaka here une utano here hana kufa here.

Antu veshe vakuru nevadoko anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa ngazi kana einge veizwa matenda asingazi kuti anokonzerwa ngei izvi zvinoitwa ngaantu akafundira zvifundo zvesaenzi .

Mazuwa anyamashi ,muzvipatara mwanemushini nemakombiyuta zvakagadzirwa nehunyanzvi yekuvheneka kuti antu aana ere mukusvani yaanawo nematenda anenge asingaoneki nemadziso.

Nzvimbo dzekuvheneka kwesainzi muzvipatara nemumakiriniki dzinofanira kugara dzakashambidzika, dzakachena, dzakati weke kuti pasatapurirwana zvirwere nematenda kubva kune umwe mundu kuenda kune umweni mundu.

Mufananidzo uyu unokhombidza mushandi wekubazi rezveutano, ari muntukadzi. Anoita basa rekuongorora zvirwere zvinonga zviri mumwiri yeantu.

Mhatso dziri muzvipatara dzinoita zvekuongorora kwesainzi dzinotora mutundo nengazi Kuongorora kuti chambokomzera denda chiini pamuntu anenge ei ane mwiri iri kupanda.

Utano hwemoyo nemapapu nemakodo epamwoyo utano hunofanira kuchengetedzwa ngemunhu weshe weshe pashi rino reshe kuti vanhu vaonekwe veirarama vari vanhu vaneutano hwakanaka.

Hutano hwana mai ane mimba nehwana atoko toko atikurei nyana hunofanira kuchengetedzwa kwemene vanofanira kuhamba veienda koona ana mukoti nemadhokoteya kuti zvipatara veivhenekwa nekubairwa mitombo.

Hutano hweana atotori nehweana achangobve kubarwa atikurirei nyana hunofanirwa kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene, ana anofanira kuenda kuzvipatara nekumakirinika koonekwa kutibaeikukura aine utano ere veivhenekwa ngemadhokodheya.

Hutano hwana mai ane mimba nehweana adodori unofanirwa kuchengetedzwa kwemene ana atotori achangobva kubarwa achangobva kubarwa neati kurei nyana vanofanira kuende koonekwa ngana mukoti nana chiremba veivhenekwa kuti avana matenda ere.

Utano hwanamai ane mimba nehwaana atotori utano hwakakosha kwemene kufanana nekwe muntu veshe. Nekuti muntu akakorera kuita utano hwakanaka ari mudoko zvinozonesa kutwasanura hutano aa muntu mukuru.

Utano hwanamai vanemimba neana adodori hwakakosha kwemene hunoita kuti antu akure ari antu akati gwindiri

Kwemwedzi gumi netanhatu ana eibva kubarwa , anamai anokurudzirwa kupa mwana mukaka wepazamo rawo wega kwete kupaa wana zvimweni zviro zvakaita semvura nesadza , mukaka wepazamo wega ndiwo unofanire kupuwa vana une zvikafu zvakakwana.

Utano hwanamai ane mimba nehutano hweana adodori achangobva kubarwa neati kurireyi utano hwakakosha nekuti hutano wemwana hukashaishika ipapo awuzodzosereki kana mundu akura.

Hutano hweana atotori achangobve kubarwa neutano hwanamai ane mimba hunofanira kukosheswa kwemene ngekuti hukasakosheswa muntu unokura ane matenda asina kurapwa achiri mudodori.

Kuti muntu akure aka ngwinya akati ngwindiri utano hwake hunofana kutanga achiri mundani ma mai ake saka ana mai achiri ane mimba anofana kuenda ku zvipatara ko tariswa kuti avana ere matenda aka siyana siyana.

Akadzi ane mimba ne akadzi ane ana adodori ao kurudzirwa kuti ayende ku zvipatara kana kuma kirinika ko jungwa mitombo ino dzivirira matenda aka siyana siyana anozo shaishira utano hwe ana eyi kura.

Kudhaaya ana madhokodheya vaishandisa zvireza kucheka antu ananege eida kuvhiiwa asi mazuwa anyamashi vakushandisa zvimushini zvakagadzirwa neunyanzi zvekuvhiya antu vanange eida kuvhiiwa ane matenda.

Mazuwa anyamashi kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinodetserwa arwere kwaane zvimishina zvinotarisa kuti antu akurutu kunyanya ropa ravo richiri kuhamba zvakanaka ere mutsinga.

Kuna antu anenge akuara aguka godo repanyara kana godo repamurenje, anokurudzirwa kuenda kuzvipatara, osungirwa zvidhende zvinosungirwa pachipatara kuchipatara ndianamukoti kana namadhokodheya zvinoitira kuti makodowo anamane.

Mwazuwa anyamashi kwane mishini yakagadzirwa neunyanzvi inoonekwa muzvipatara nemumakirinika edumwo. Michini iyi inoshandiswa kuvheneka mukati Kati mwemwiri musingawonekwi nemadziso.

Mazuwa anyamamshi muzvipatara mwane makombiyuta nezvishandiso zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvekuvheneka nekunasa kuningira kuti mumwiiri nemumishuna yeantu hamuna here matenda.

Mazuvanyamashi kwaane mishini inoshandiswa ngemadhogodheya nanamukoti inoshandiswa kuona kuti muntu uyu utano hwake uchakanaka here, ngekuisa pamoyo apa kuzwa kuti moyo wemuntu urikuchaya ngemazvo here.

Mazuwa anayamashi mapofo akagadzirirwa zvisimbi zvavo zvaanohamba akabata veizwa kuti apa pakanaka ere panotsikika ere zvasiyana nemazuwa ekare paaifamba netsvimbo.

Kare antu ane mitezo yakachonjomara aishandisa tsvimbo kuhambisa asi mazuva anyamashi kwane zvinogadzirwa nesimbi zvakanaka zvekudetsera antu akaremara kuti ahambe zvakanaka.

Zvigero nemapanga zvinoshandiswa kuvhiya antu anenge eirwara vanenge veida kuvhenekwa zviri mumwiri mawo kuzvipatara vanofana kugara zvakashambidzika zvakachena kuitira Kuti zvisatapudzira mikuhlani yakasiyana-siyana.

Mazuwa anyamashi madhokodheya vakushandisa mareza, zvigero, zvitsono nemapanga anogadzirwa neunyanzvi kuvhiya vanthu vanenge veida kuvhiyiwa, vanenge vane matenda anoda kuti vavhiyiwe mishuna yawo.

Zvigero mapanga tsono nezvipunu zvinoshandiswa nana chiremba pavanovhiya vanhu vanenge vane mwiri inoda kuvhiyiwa zvinofanira kugara zvakashambidzika zvaka chena yambo.

Tsono, mapanga, mareza nezvigero zvinoshandiswa kuvhiya antu anenge eida kuvhiiwa muzvipatara ndiana chiremba, zvinofanira kugara zvakachena zvakashambidzika kuti zvisatapudzira matenda.

Mishini yemuzvipatara yakatikoshera kwemene ngekuti ndiyo inovheneka pasingakwanisi kuvhenekwa ngamadziso eantu. Saka muzvipatara muri kufana kuiswa mishini yakawanda .

Mazuwaanyamashi kuita manyada amazvokuda kuzvipatara kwaane zvimuchini zvakagadzirwa zvekuti panga pane nyada panoiswa zino rekunyepera apana unozomboona kuti panga pane nyada apa.

Zvigero ,mapanga, tsono zvinoshandiswa ndianamukoti naanachiremba pakuvhiya antu anonga eida kuvhiiwa mishuna yavo ,kana achinge ane matenda anoda kuvhiiwa, zvinofanira kuramba zvakachena, zvichigezwa, kuti zvisatapurira zvirwere.

Mazuva anyamashi kuita manyada kwakuda peya kwane mazino aka gadzirwa nge purasitiki eku nyepera ekuti kana une manyada uno kwanisa kuto maisi mumu kanwa woto ita kunga muntu une mazino.

Utano hwemazino utano hwakakosha utano hwemazino utano gunofanira kuchengetedzwa sezvakangoitao utano hwemwiri weshe kuzvipatara kwaane ana mukoti anoona ngezvemazino achishandisa zvishandiso zvakasvonaka kwazvo zvakagadzirwa ngeunyanzvi.

Mumazuwa anyamashi kuzvipatara nekuzvitoro kunotengeswa mutombo kunooneka mitombo yakasiyana siyana inorapa matenda eshe atingafunga nezvawo kusanganisira musoro nemarenje.

Mumazuwa anyamashi kuvantu vanorwara ngebesha nevantu vanorwara ngepamwoyo nevanhu vanorwara ngegararwa nemiro dzinenge dzakavharwa vanokurudzirwa kuenda kotenga mitombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Kuwantu anenge eyizwa mundani munenge mweyirwadza anokurudzirwa kuti ayende kuzvipatara nekundau dzinotengesa mitombo yamanje-manje, vayende kotenga mitombo inobatsira kuti mundani musarwadza.

Kune antu anenge airwara ngekuhotsira ngepahuro panenge peikasharara nekubuda munyariviri, mutombo unotengeswa kuzvipatara nekuzvitoro zvinotengesa mutombo.

kuvana vatootori vanenga veirwara nechirwere chedzihwa chinenge cheivhara mwoyo nekuvhara miro vanokurudzirwa kuenda kootenga mitombo yavo yekurapa kunzvimbo kana kuti kundau, kuzvitoro zvinotengesa mutombo.

Kudhaya anhu aishandisa makwati, midzi nemashizha kurapa. Asi mazuva anyamashi kwaane mitombo yakagadzirwa ngeunyanzvi, inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo.

Ana adodori achangobve kibarwa neati kurirei nyana ari padambudziko rekubatwa maningi nechirwere chedzihwa chinovhara miro nekukotsora. Mitombo yekurapa chirwere ichi inooneka muzvitoro zvinotengesa mitombo wekuita yekumwa.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kuma, kunyanyisa kumadhorobha nemuzvipatara kunotengeswa mitombo yekurapa marwadzo, angava ari marwadzo emusoro, emirenje, enyara kana emusana.

Kuana atotori kwese nekuantu akuru kune antu anenge eyineseka maningi ngenda yekuzwe mundani kana munyama anokurudzirwa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo kotenga mapilizi ekumwa anouraya makonye anenge ari mundani.

Mumazuwa anyamashi vantu vanokurudzirwa kuti kana veibuda mapunda paganda kana vane ganda rakakwashasharara, ganda risingazwi mafuta vaende kuzvipatara koopiwa mitombo nemafuta anoenderana nemaganda ravo.

Mazuva anyamashi kwane mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana, yakagadzirwa neunyanzvi. Inoneka muzvitoro zvinotengesa mitombo mumadhorobha zveshe nemuzvipatara.

Mumazuva anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo mumabhorobha mwo , munotengeswa mitombo wekumisa kuchaya kana munhu eichaya unoenda kuzvitoro zvona izvozvo wotenga mutombo unomisa kutyaya

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo weantu anonga eshwinywa madziso nekuwaiwa nemadziso anenga eitsvuka pamwe nekubuda munyawiri.

Mumazuwa anyamashi antu anematenda ekukwasharara kwepahuro, kuvharwa miro ngedzihwa nekuwawa kwemiro vanokuudzirwa kuende muzvitoro zvinotengese mitombo kotenge mutombo wekurape zvirozvi izvi.

Vanthu vane maziso anopanda, vanokurudzirwa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kootenga mitombo, yekudonhedzera madziso awo, inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakawanda kwemene inodziirira anhu kadzi kuti asabara kana asingadi kubara. Mitombo iyi inenge yeimwiwa zuwa rega ,rega, manheru ega, ega kuti paanoita bonde pasabarwe mwana.

Kudzimbirwa ngekhuhlani webesha mazuwa anyamashi angova mazvokuda kwaane mutombo unorapa mukhuhlani webesha yechimanje-manje inooneka muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Utano hwevhudzi utano hunofanira kukosheswa. Kune madhodha aya, ndombi dziya, akadzi aya nemajaya aya anodakarira vhudzi, mazuwa anyamashi kwane mitombo inoita kuti vhudzi risvibire richipenya rakareba zvakanaka.

Pamisi yanyamashi pane mitombo inorapa mikuhlani yepahuro kana huro yeipanda kana yakazvimba kana huro yakashoshomara.

Kune vantu vanorwara nge miro dzinonge dzine besha raka vhara miro mazuva anyamashi kwane mitombo yeku pfapfaidzira mu miromo kuti isa vhara ino tengeswa mu zvitoro zvino tengesa mishonga.

Kune andu azwa nemarwadzo nemiwiri inonga yeyipanda mitombo inozwi codaine inotengeswa muzvitiri zvinotengesa mitombo inodzivirira marwadzo anenge eyirwadza mumuwiri kunyanyisa kuwandu echirume.

Kune vantu vanonga vane mitezo inopanda zvakaita semisoro, makumbo, nyara, mazino vanokurudzirwa kuenda kotenga mitombo inorapa marwadzo kuzvipatara kana kuti kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Vantu vanokurudzirwa kutenga mitombo inorapa mwoyo netsinga muzvitoro zvinotengesa mitombo yechimanje manje kuitira kuderedza mikhuhlani yakasiyana siyana.

Mumazuwa anyamashi antu anenge ane chirwere chedzihwa chinovhara pamwoyo eikhosora anopiwa mitombo inotengeswa yamanje-manje muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Utano hwemadziso nenzeyi utano hwakakosha kwemene muzvitoro zvinotengese mitombo yechimanje manje munotengeswa mitombo inoita kuti madziso asarwadza nenzeyi zveshe

Antu ane zvirwere zvemwoyo nemapapu anokurudzirwa kuti aende kuzvitoro zvinotengesa zvinoonekwa peshe-peshe kunyanyisa mumadhorobha kuti atenge mitombo inorapa zvirwere zvemapapu.

Kare muntu akaita denda wairapiwa ngemidzi ,makwati, kana kuti mashizha embuti. Asi p mazuwa anyamashi ,vantu vaakupuwa maphirizi, mitombo inonga yakavhenekwa, yakagadzirwa munzvimbo dzainogadzirwa.

Mumazuwa anyamashi ananamukoti nanachiremba vanoshanda muzvipatara kusanganisirawo nevantu vanoshanda mudzimba veibata ndau dzakasvipa anokurudzirwa kutenga magirovhusi muzvitoro zvinotengesa mitombo kuti asatapurirwa ngematenda.

Hutano hwe tsinga utano hwe moyo ne utano hwe ropa utano hwaka kosha mitombo yekuti utano uhwu hurambe hwaka hlamburika uno tengeswa mu zvitoro zvino tengesa mutombo.

Antu azhinji anoneseka nemukuhlani wenyongo unokonzerwa nekurya zviro zvakasiyana siyana zvine nyongo dzakawanda mutombo yacho yekurapa inoonekwa muzvitoro zvinotengeswa mitombo.

Mitenda yenzee kunyanyisa madziso atambudza antu azhinji akurutu neadoko antu anokurudzirwa kuenda kunotenga mitombo yawo kuzvitoro zvinotengesa mitombo vachitenga mitombo yawo yemadziso nenzee.

Kune vantu vane matenda anovhara miro ngedzihwa vanokurudzirwa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo mumadhorobha kunyanyanyisa kotenga mitombo yekupfapfaidzira mumwiri kuti musavharika ngedzihwa.

Utano hwendxondo utano hwakakosha kwazvo ngekuti pasina ndxondo apana muntu. Saka vantu vanofanire kuchengetedza utano hwavo hwendxondo kubudikidza ngekutaurirana kana panenge pane zvinenge zveishupa muntu.

Mufananidzo uwo unokombidze antu arikuhamba veikurudzira akuru neadoko kubva kumukuhlani yepfungwa iyo yabata akuru neadoko eshe.

Zvirwere zve ndxondo azvinabasa nekuti urimuntu mudodori ere, urimuntu mukuru ere, unemare ere kana kuti auna muntu weshe anofanira kuchengetedza utano hwendxondo pasi rino reshe.

Mazuva anyamashi kwavane nemhatso kana kuti zvipatara zvevantu vane zvirwere zvendxondo zvinokonzerwa nezviro zvakasiyana siyana zvino sanganisira matambudziko mazhinji.

Utano hwemana mudoodori uchangobve kubarwa ndihwo hunokombidzire kuti muntu uchakura ari mutano here kana kuti uchakura iri ndonda. Saka muntu weshe unofanira kuchengetedza utano hweana adoodorii.

Utano hweana atotori achangobve kubarwa nehweana adodori angoti kurireyi nyana hunofanira kuchengetedzwa nekukosheswa anofana kugadzirirwa zviro zvavo zvekutambisa zvimasimbi simbi, mudzuure kuti attambe eidakara.

Utano nemu dakaro we ana adodori hwaka kosha kwemene kuti mwana mudodori aka rwara ari mudoko zvinozo netsa ku nasurudza utano hwake kana ra jaha kana ndombi yakura.

Kune vabereki vanorarama ngematenda eshiramatongo, vanokurudzirwa kuti vaende kuchipatara kovhenekwa kana vabate mimba. Kuti mwana mudoko uri mundani asabatwavo ngechirwere.

Ana atotori achangobva kubarwa neati kurei nyana vanokurudzirwa kuti pakuagezesa nekuazora mafuta ashandise mafuta akaongororwa mafuta awo emene.

Hutano hweana adodori achangobva kubarwa neana atikurei nyana unofanire kuchemgetedza nekuti hunozonesa kutwasanura kana anhu achinge abva zera kana kuti achembera.

Ana achangobva kubarwa neati kureinyana anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara kovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya kuti asabatwa nezvirwere zvakawanda zvinobata ana adoko doko asati akura.

Hutano hwemuntu hunotangira huri mundani anamai anemimba anofanira kuchengetedza hutano hwavo asingamwi doro pi asingabhemi forya pi kuti mwana abude mundani ari mutano.

Kodzero dzevasikana nevantu kadzi dzinokosheswa asikana anofana kupiwa mikana yakafanana nemajaha amweni eshe kuti asambundiridzike kodzero dzawo nyika ive iri nyika yakanaka kwazvo.

Hatingadakariwo here tichiona vana vadoredore vane hutano hwakanaka hwakahlamburika, veitamba zvakanaka veishekerera. Zvinodakadza yaamho hutano hweana adoko.

Vabereki, kunyanisa kumakanyi-kumamusha anofanira kupa ana zvikafu zvine kurya kwakakwana ngekuti ana adori dori akasapuwa zvikafu zvine kurya kwakakwana, anobatwa ngezvirwere zvinozoatambudza mukukura kwawo.

Ndau dzeana dzekutambira dzine zvekutambisa zvakaita semujuwe dzinofanira Kukosheswa kakurutu nekuti vana vadodori vanofunda nekutamba kutamba ndokunoita kuti Hutano hurambe hwakati hwe.

Fundo yevana vatotori vachangobva kubarwa nevachangokura neutano hwavo nemudakaro vavo unofanira kukosheswa kwemene. Ngekuti muntu hazo kwanisi kudakara akura akakona kudakara achiri mudodori.

Vana vadodori vanokurudzirwa kuenda kuzvipatara kunobairwa mitombo yekuti vasabatwe ngezvirwere zvakaita sekugonya kwemakumbo vachakatsonga zvinozoita kuti vakure varizvirema kusvika vachembera .

Utano nemufaro hweana adoodori zvibaari zviro zvine hochekoche. Ana adoodori kana asina utano haadakari. Saka hutano hweana adoodori hunofanira kukosheswa yaamho kufanana neutano hweanhu akuru.

Ana adodori kana kuti ndumure kutangira paanobarwa kusvika azvikawo kana pamakore Tanhatu anokurudzirwa kuenda kunotariswa kuti arikukura here mumakiriniki nekunana mbuya utano.

Mazuva anyamashi zvapfawa kwemene antu anaadoko akakuwa makumbo akakuwara mitezo anezvigaro zvavo zvine mavhiri zvekuti ahambiswe aisundwa nemubereki kana neadiki ake anenge eiasunda.

Hurumende dzeshe pashi reshe dzirikubatana kuti dzibetserane kuchaya mhirizhonga kuana adodori nekuantu anorarama ngehurema kodzero dzeantu anorarama nehurema nekodzero dzeana adodori dzinofanira kuchengetedzwa sekodzero dzemuntu weshe.

Ashandi ezvebazi rezveutano munyika yedu yeZimbabwe anokurudzirwa maningi kuti ange ari anthu akafunda anoziye zviro zvaakafunda kuti abetsere anthu pasina kushaishika muutano hweanthu anenge eibetserwawo.

Kuti antu asafa muzvipatara ashandi emuzvipatara madhogodheya nana mukoti vanofanha vakawanda kwemene. Kuti vabetsere vantu nguva ichiripo muntu asati afa nemutenda.

Mazuwaanyamshi kune anthu anorwadziwa ngemazino anokurudzirwa kuenda kuzvipatara koovhenekwa ndiana mukoti nezviremba akafunda maningi panyaya dzekurapa mazino anenge eirwadza neane mhango.

Hurumende inokurudzirwa kuti iwedzere wuwandu wewantu anobetse vantu muzvipatara, kunyanyisa madhokodheya nanamukoti nevantu vanothwara ,dzimota dzinothwara antu anenge akuwara kunyanyisa munjodzi.

Ashandi vekubazi rezveutano ana mukoti nemadhokodheya nana mbuya utano vanofanira vari vantu vanofu vanoziya zviro zvaakafundiswa kuti vasauraya vantu muzvipatara mwona umwomwo.

Vana vadoko vane mitezo yakaoma nemutezo nemwiri isina kugwinya vanokurudzirwa kuenda kodetserwa kuzvipatara nekunzvimbo dzao dzekudetserwa nevanthu vakafunda maererano nekudetsera ana akadaroko.

Zviremba, ana mukoti naana mbuya uthano akatinakira kwemene ngekuti ndiwo anoita kuti zvirwere zvakawanda zvidziririke tisabatwa ngezvirwere.

Vabati vezveutano mubandiko rehurumende rinoona ngezveutano vanokurudzirwa kupfeka zvivharamuromo nemhino kana kuti mamasiki, kuvharira mikhuhlani yakawanda ino tapurirwana.

Mufananidzo uyu unokombidza ashandi emubazi rezveutano vakapfeka ngowani dzao dzakakwana dzinoadzimbira kuti zvirwere zvitapurirwane.

Vashandi vanoshanda muzvipatara nemumakirika nekubatsira anhu aanenge ane mwiri iri kupanda anofanire kunge ari antu ane fundo, fundo yepadera kwemene kuti asarapa antu zvisirizvo ngekuti vantu vanofa.

Utano hwemazino utano hwakakosha kwemene vantu vane mazino anopanda nevaneazino ane manyada vanokurudzirwa kuti vaende kochinjwa mazino kana kunamwa mazino ane mhanho kuzvipatara.

Kuwanda kwevashandi vanobetsera vanthu kubazi rezveutano kunoitawo kuti anthu azhinji aneatenda awo neanthu azhinji vanenge vane kupanda vadetsereke pasina kunonoka vadetsereke vachiri padhize pasina kunonoka vasati vafa.

Vashandi vekubazi rezve utano vakaita sana mukoti, ana chiremba, ana nyamukuta, ana mbuya utano vanofanira kunga vari vantu vakafundiswa maererano nezveutano kuti arape

Vashandi vanoshanda muzvipatara nemumakiriniki vanofanira kunge varianhu anoshekerera vachidakara nekuti munhu anenge achirapiwa moyo ukadakara muntu unokasikawo kurapika

Vantu vanoshanda muzvipatara, vanoshanda kubetsera antu anenge eyi ane mwiiri iri kupanda vanenge veide kubara, neana adori dori, anofanira kunge ane fundo-fundo kwayo vakafundiswa muzvikora zvinofundisa ngezvekurapa.

Muzvitoro zvotengesa mitombo mumadhorobha munotengeswa mitombo yeshe yematenda eshe matenda akajairika nematenda asizi kujairika pi akaita nematenda egomarara nematenda emusoro.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha munotengeswa mitombo yematenda nemikhuhlane yeshe-yeshe, akajairika neasakajairikaba seemusoro, mundani nemarwadzo.

Mazuva anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo kwakutengeswa mitombo yekuti antu kadzi kana aita ine mapundu mukati mesika rudzi rawo anotora mitombo eipfakira mukati.

Muzvipatara nemuzvitoro zvinotengesa mutombo antu anenge eizwa mundani unenge wakonzerwa neutuyu wekugaya chikafu unenge wakawandisa vanokurudzirwa kuti vaende kotenga mitombo inoderedza mutumbi wona uwowo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana. Kusanganisira matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika akaita semusoro mukuhlani vedzihwa nekurwadziva mishuna.

Vantu vano kurudzirwa kuenda ko tenga mitombo ku zvitoro zvino tengesa mitombo kana vechinge vabatwa nge matenda vari kure nana mukoti ne madhokodheya ku zvipatara.

Mazuwa anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo dzakasiyana siyana mitombo dzemundani mitombo dzemusoro mitombo dzenyara kana marenje anorwadza.

Marariya idenda rinokonzerwa ngekurumwa ngenhunga inonga yamboruma umweni munhu marariya yozokurumawo. Mutombo wekurape marariya unozi khoadhemu unowanikwa muzvitoro zvinotengesa mitombo mumadhorobha.

Ndau dzinotengesa mitombo kana kuti zvitoro zvinotengesa mitombo mumadhorobha nemumamisha dzinofanira kuramba dzakachena dzakati weke kuti musatakurirwa zvirwere.

Utano hwemabonzo hunofanira kukosheswa nekuchengetedzwa yaamho. Munzvimbo inotengeswa mitombo munowanika mitombo inomwiwa kuwedzera kugwinya kwe makodo.

Muzvipatara zvedu nemakilinika munofanire kunge munabazi akasiyana siyana. Ayuta semabazi anoita zvekubarisa antu. Mabazi anondazviyana, mabazi anoyita zvekutarisa maziso , mamabazi amoyita zvekutarisa mazino e antu.

Mutuvi unoonekwa mundani unobetsera kugaya zvikafu ukawansisa maningi unokonzera zvirwere zvakasiyana siyana mitembo inorapa zvirwere izvi inooneka muzvitoro zvinotengese mitombo.

Marariya inokonzerwa ngentunga inenge yakuruma yamborume umweni muntu une marariya. Muzvitoro zvinotengesa mitombo munowanikwa mutombo unonzi koatemu unorapa marariya.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo, munowanikwa mitombo yakasiyana siyana inorapa matenda akasiyana-siyana kusanganisira kutema kwemusoro kun'en'ena kwemundani, kudzimba kwemarenje nenyara zveshe.

Kuwanda kwendau dzinotengesa mitombo nekurapa mikhuhlani yakawanda kwabetsera antu azhinji kuti apore pamikhuhlani yawo inenge yaatambudza kwemene.

Kune vantu veeshe vatambura ngemukhuhlani nenyongo, vanokurudzirwa kuenda, kumi kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kuti vaende kootenga mitombo inorapa nyongo, inopedza ipapo ipapo.

Mufananidzo uyu unokombidza nzvimbo inotengeswe mitombo, mitombo yechimanje manje kusanganisira mitombo yeshuga, mitombo yemakumbo dzeshe mitombo.

Ndau kana kuti zvitoro zvinotengesa mitombo yechimanje-manje zvinokurudzirwa kuti zviwande zvioneke peshe-peshe kuti muntu weshe akwanise kutenga mitombo yake nemitengo yakaderera.

Vafundi nevashandi vekubazi rezveutano muhurumende vanokumbirwa kukurudzirwa kuti vahambe ndau dzose dzemuganga yeshe veifundise antu nezveutano nekugara mundau dzakachena.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe, nyika yeshe vachifundisa antu maererano nezveutano kuti antu agare mundau dzakanaka vane utano.

Vafundi nevafundisi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe nemuganga nyika yeshe vachifundisa antu maererano nezveutano kuti antu agare mundau dzakachena.

Ikodzero yemuntu weshe kuti aziiswe ngezveutano hwake. Muntu weeshe unokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe teifundisa maererano ngezveutano, teifundisa maererano ngekuchengetedza ndau dzetinogara miganga dzakachena.

Vafundi nevashandi vezvekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe, nyika yeshe veifundisa antu akuru neadiko maererano nezveutano, utano hwakanaka.

Vafundi vafundisi ne vashandi vekubazi rezve hurumende vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe vei fundisa anhu maererano ne zveutano vei fundisa anhu kurarama zvakanaka maringe ne zveutano hwawo.

Ashandi ekubazi rezveutano anokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe mumiganga yedu nemumandau veifundisa antu neukubaire vantu mitombo yekudzivirira mikuhlani nematenda akawanda kuti antu agare ari atano.

Vafundi nevashandi vekubazi rezveutano munyika yeZimbabwe ,vanokurudzira kuti vahambe mundau yeshe nemumuganga vachifundisa vantu maererano ngezveutano ,kuchengetedza dzakachena nekusaitira tsvina peshe peshe.

Vashandi vekubazi rezvehutano munyika yezimbabwe nepasi rese tenderere vanokurudzirwa vatenderere veifundisa antu maererano nezvehutano kwematenda ezvirwere zvingabata antu mundaramo mavo kuti antu agare zvakanaka.

Makungano eantu anofanira kuunganidzwa veifundiswa kudzivirira matenda zvindienderana nemwaka waanenge ari kwipisha ngavafundiswewo matenda akaita semusoro kotonhora vofundiswawo nezvematenda akaita sedzihwa.

Mufananidzo uyo uri kukombidza dhodha rekubazi rezveutano rir kuhamba reibatsira anhu ngezveutano nekuvheneka zvirwere mumuviri yaandu nekurapa.

Zvirwere zvizhinji zvinobata antu. Antu anenge asikatozvizi ashandi anoona nezvemumabazi anoona ngezveutano anokurudzirwa kuti ahambe eifundisa atu kweshe kweshe kusanganidira kumamisha kuti antu aziye zvemukhujlani nematenda arikunetsa antu minguwa yavanenge eirarama yona iyoyo.

Makungano eandu anofana kuunganidzwa kumandau kumadhorobha nekumamusha vachifundiswa maererano ngezveutano , vachifundiswa kuti vasarasha marara peshe peshe , basaitira tsvina peshe peshe nekugeza maoko kana vashandisa zvimbuzi.

Utano hwemuntu weshe kusanganisira adoko akuru ana mbuya nana sekuru huri kukurudzirwa .

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano, vane ruzivo mayererano nezveutano hweantu, vanokurudzirwa kuhamba veyifundisa antu mumandau eshe emumiganga kuti antu achengetedzeke utano hwavo zvakanaka matenda ayite mashoma munyika.

Fundo yezveutano inofana kuparadzirwa kune muntu wega wega muntu weshe weshe ,nyika yeshe mundau dzeshe dzenyika kuti muntu awanikwe achigara zvakanaka ane hutano hwakati hwee.

Matenda mazhinji ari kukonzerwa ngaantu asina ruzivo mune zveutano hwavo. Saka vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuhamba veyifundisa antu mundau dzawo nemumiganga maanogara maererano nezveutano.

Mumandau anhu arikuunganidzwa akuru neadoko achifundiswa ngezveutano hwavo. Zvinoita kuti vagare utano hwakanaka. Utano hwakanaka kwazvo.

Kudzidzisa antu ,maererano nezveutano, kuti antu agare zvakanaka, antu agare asina matenda nemikhuhlani inenge yeiatambudza, zvinofanira kuitwa ngemuntu weeshe, une muzivo mune zveutano.

Muntu weshe pashitenderere ikodzero yake kuti aziye ngezveutano mutoro wehurumende nevatungamiriri kuti muntu wese aziiswe ngezveutano afundiswe ngezveutano hwake.

Vadzidzi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vahambe mundau dzeshe mumiganga yeshe-yeshe vachifundisa anhu maererano nezveutano hwakanaka, kufundisa anhu zvaanofanira kuyha, zvaanofanira kumwa, nekuti anhu anofanira kurumba kuti mwiiri yawo igwinye.

Misangano yekukwezvwa kwevantu vazhinji muntaraunda vechifundiswa nezveutano hwavo, vasati vaenda kuchipatara inokosha, inodzidzisa antu magariro akanaka munzvimbo nemumiganga yakachena.

Vafundi nevashandi vehurumende vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzega dzega mumiganga yedu veifundisa anhu maererano nezveutano hwakaita sekuchengetedza nzvimbo dzedu dzakachena ,kumwa mvura dzakachena nekusa rasha marara nekuitira tsvina peshe-peshe.

Vantu vazhinji mumu ganga vaparara ngekusaziya fundo ngekushaya zivo, vashandi vemubazi rezveutano rehurumende vanokurudzirwa kuhamba veifundisa antu ngezveutano nekufundisana ivona vemene kuti vazofundisawo vamweni mundau nemumiganga yanogara.

Ndombi majaha ,akadzi ,arume, anasekuru nanambuya anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa nekuchengetedza utano hwavo hwekubara neutano hwawo hwepabonde kuti vasatapuridzana zvirwere zvepabonde kunyanyisa.

Ndombi neakadzi achiri kuchekwa dzinobuda ropa, anokurudzirwa kuti avhenekwe utano hwavo hwekubara, kana achinge asvika mazuva ekuteera anofanira kushandisa chidhende chakagadzirwa ngeu ngeunyanzvi.

Ntombi nemajaha ana mai naana baba kana harahwa naana mbuya anokurudzirwa kuti achengetedze utano hwawo wepabonde neutano hwawo wekubara nekuti akasadaro anobatwa ngematenda akawanda.

Muntu weshe kunyanyisa vakadzi vanokurudzirwa kuchengetedza hutano hwavo rwekubara nehutano hwavo hwepabonde kuti ana obarwa abarwe aine utano asina matenda anotoshaisha kukura kwavo kwakanaka .

Utano hwemunhu weshe hwekubara neutano hwemunhu weshe hwepabonde kusanganisira ntombi nemajaya anambuya nana sekuru madzimai nana baba unofanira kuchengetedzwa kwemene.

Antukadzi kunyanyisa ntombi, chambered neakadzi vanokurudzirwa kuti vachengetedze utano hwavo hwekubara nehutano hwavo hwepabonde. Vanofanirwa kuenda kwovhenekwa ndiana chiremba nana mukoti kuzvipatara.

Utano hwepabonde neutano hwekubara utano hwakakosha kwemene muntu weshe akadzi nearume anokurudzirwa kuti aende kovhenekwen nekupiwa mitombo inopihwa antu nekujungwa mitombo yekudzivirira zvirwere zvinobata zvepabonde.

Utano hwekubara nehutano hwepabonde, hweana atotori, antu akuru nechembere hunofanira kuchetedzwa kwemene. Antu aapazera rekubva zera anofanira kusiyana nekuita bonde risina kupfeka bepa rebutiro.

Utano hwepabonde neutano hwekubara, utano hwakakoshera munthu weshe arume neakadzi, akuru neadoko, kana utano hwepabonde neutano hwekubara hwakanaka munhu unooneka eishekerera, akashenya eidakara.

Vadzimai kunyanyisa madzimai echidiki vanokurudzirwa kuchengetedza hutano hwavo pavanoita bonde kusvikira pavanozobara. Kuti vabere vana vane hutano vasina mikuhlani yakawanda.

Utano hwakanaka hunotangira mwana achiri mundani mwa mai saka ana mai ane mimba anokurudzirwa kuenda kofundiswa utano hwakanaka hwemimba dzawo kusvikira mwana akura.

Ndombo neaakadzi anokuurudzirwa kuziya utano hwawo hwepabonde neutano hwawo hwekubara nekodzero dzawo dzepabinde kuti vasambunyikidzwa kodzero.

Muntu weshe akuru ne adoko chembere ne harahwa ano kurudzirwa kuti aende ko vhenekwa ropa kuti rionekwe kuti arina zvirwere ere nema tenda ne mikuhlani dzaka siyana siyana dzaka bata anti mu ndaramo dzavo.

Vakadzi vane mimba vanokurudzirwa kuti vaende kuzvipatara kovhenekwa kuti vaonekwe kuti kandumure Kari mundani kachakagwinya ere kuti navowo vaonekwe vachizobara vakagwinya.

Kana utano hwepabonde neutano hwekubara hwakanaka mumbatso munoonekwa mune chaedza anhu eishekerera, anhu eidakara, pasina chinenge cheishupa antu mumizi.

Vantukadzi vanokurudzirwa kuenda kovhenekwa kuti havana mimba here. Kana vapedza kuita bonde risina kuputirwa kuti vakasire kuyiswa pamishonga yevantu vanemimba vachidetserwa ndi ana mukoti nanambuya hutano.

Ntombi naana mai echidoko anokurudzirwa kuenda kofunda ngezveutano hwavo hwekubara, kuti abare ana ane utano. Asabatwe ngemukhuhlani yakasiyana siyana inozokuwadza ana paanobarwa.

Vaisa nevaiswa vanokurudzirwa kuchengetedza hutano hwavo hwepabonde nehutano hwavo hwekubara nekukurudzirwa nekupfeka bepa rebutiro kuti vasatapurirana zvirwere kana vachinge vasingavimbi ngeumweni wavo.

Ndombi ne madzimai echi doko achiri kuenda ku mwedzi anokurudzirwa kuti ashandise zvidhende zvawo zvaka gadzirwa ne unyanzvi zva anoshandisa kana ari pamazuva awo ekumwedzi zvinoita kuti utano hwawo hunge hwakakosha hwakanaka.

Hutano hwe antu kadzi ne antu rume hwepa bonde ne utano hwekubara utano huno fanira ku kosheswa nge muntu weshe weshe pasi reshe tenderere kusanganisira antu adoko asati akutombo ita bonde.

Utano hwaana Mai ari kubara utano hwakakosha kwemene. Mumakirinika nemuzvipatara nananyamukuta anokurudzirwa kuti abate anamai anenge eibara zvakanaka. Kuti abare ana akagwinya, ana asina matenda.

Hutano hwepabonde nehutano hwekubara hutano hwakakosha kumuntu weshe ayisa neayiswa akurutu neadoko muntu weshe unofana kuchengedza hutano hwake hwepabonde nehutano hwake hwekubara.

Kuvatambi vanoita mitambo yakaita sekujaha, kutomuka nemabhora vanokurudzirwa kuti veinge vakuwara vatariswe ngevantu vakafunda nezvekutarisa vantu vanoita zvekutamba mitamboyo.

Watambi wemitambo yakasiyana siyana zvakaita sokutomuka, mijaho nemabhora kana muntu akuwara anokurudzirwa kuti aise godo remvura inotondora pakuwara pona apapo.

Muntu weeshe kunyanyise vatambi vemitambo yakasiyana-siyana inosanganisira mijaho, kurumba, kutomuka vanokurudzirwa kumwa mvura yakawanda inove iyo mutombo wakakosha kwazvo.

Mazuva anyamashi zviro zvabanaka kwemene Vatambi vemitambo kana vakakuwara mirenje vanopuwa zvisimbi zvavanazvo zvekuhambisa kuti asakuwadzairenje inenge yakakuwara neimweni yacho kuti isaremba.

Mazuwa anyamashi utano hweatambi anotamba mutambo dzakasiyana siyana kusanganisisira mabhora mijaho kutomuka hwaakukosjeswa maningi utanohwo.

Kudhaya atambi emitambo yakasiyana siyana aingotamba mitambo yawo asikamboendi kovhenekwa asi mazuwa anyamashi atambi akuvhenekwa kuona kuti hutano hwawo huchakanamburika here

Igwinyiso rona iroro rekuti mvura yakachena mutombo vantu avnotamba mitambo yakasiyanq siyana vanokurudzirwa kumwa mvura yakawanda inoabetsera kuti muwiri yawo irambe yakagwinya kuti vawine mitambo yavanongana veitamba yona iyoyo.

Vatambi vemitambo yakasiyana-siyana, sekurumba, mijaho, mabhora, kutomukaa, vanofanira kuta, vanofanira kutatamura nyama dzawo, nemishuna nemabhonzo, kuti varambe vakagwinya, vawine mumitambo yaanonga eitamba yona iyoyo.

Vantu vanotamba mitambo yeshe yakaita semujaho kurumba kutomuka nemqbhora vanokurudzirwa kutatamura mishuna yawo nemabhonzo peshe paanenga apedza kana kuti asati atanga mutambo.

Taito ijee nyamba igwinyiso teibhuirwa kuti mvura mitombo. Mvura yakakosha yaamho kunyanyisa kuvanhu vanoita mitambo yakasiyana siyana inosanganisira mijaho nebhora.

Hutano hweatambi emitambo yakasiyana-siyana hwakakosha kwemene. Atambi emitambo yakasiyana-siyana, yakaita semijaho, kurumba, kutomuka nemabhora, vanokurudzirwa kuti varambe veikoshesa utano hwavo kwemene.

Mvura yakatondora yakaita godo inoshandiswa maningi nevatambi vemutambo kunyanisa pavanonge vakuvara kana kuti vachayana mabhonzo. Inoita kuti pakasire kupora.

Vatambi vanotamba mitambo yakaita sekurumba mabhora vanokurudzirwa kuti kana vakakuwara nyara vasunge ngechidhende panenge pakuwara pacho voisa mvura inotondora yakaita godo.

Utano hweantu anotamba mitambo yakasiyana siyana zvakaita semijaho, mabhora , kurumba nekutomuka hutano hwakakosha kwemene anofanira kuramba eienda kovhenekwa kuona kuti makodo awo nenyama nemishuna zvichakagwinya ere.

Vatambi vemutambo yakaita semujaho kurumba kutomuka nekutamba mabhora vanokurudzirwa kuti vatatamuri nhii dzavo makumbo makodo nemishuna vasati vatamba mitambo yavo yebhora kana yekurumba kana yekutomuka.

Chidimbu chi kurutu mu mwiri mwedu imvura muntu weshe uno kurudzirwa kumwa ma mvura akawanda mangwani masikati ne manheru kuti mvura yemu mwiri mwedu inge yaka kwana tisazo rwara kana ku pandiwa ne musoro.

Muntu wega-wega unokurudzirwa kuenda kuzvipatara kana kukirinika kovhenekwa kuti ropa richiri kuhamba zvakanaka ere mutsinga nekuti hana ichiri kurova zvainofanira kuita ere.

Mazuwa anyamashi kwane michini yakawanda kwazvo inoshandiswa kurapa vanthu zvasiyana nekare kwaingoshandiswa madziso, zvinezvi kwakushandiswa makombuyuta neimweni mishina yekuona kuti ngazi irikurumba zvakanaka ere mutsinga.

Mumakirinika nemumazvipatara mumazuwa anyamashi, mwaane zvishandiso zvekushandisa zvakagadzirwa neunyanzvi zvekutarisa machaire ehana ,nekutarisa mapishiro kana matonherero ,emwiiri.

Mapfunde chirimwa chinowanikwa mundau dzakasiyana siyana mumuganga wedu chinorapa mukuhlani yakasiyana siyana ino sanganisira kuneseka nekuita tsvina patinoenda kuzvimbuzi.

Mitombo yechinyakare yaishandiswa ngemadzitateguru edu nanambuya nanasekuru, inofanirwawo kushandiswa neantu emazuwa anyamashi.

Murembe kambuti kanowanikwa mundau dzedu kanonyanya kumera pamapuwe kanorapa matenda akasiyanasiyana kusanganisira chirwere chedzihwa nekunakisa ganda.

Mazuwa anyamashi kune antu achiri kushandisa mitombo yechinyakare, mitombo yaishandiswa kurapa mikhuhlani nematenda akasiyanasiyana kare. Mitombo iyi asi inofana kushandiswa muunyanzvi ngekuti ukamwa yakawanda inokonzerahe amweni matenda.

Gavaka kana kuti thewe kachirimwa kanoonekwa mushango kana pambatso kanorapa matenda akawanda kwemene kanorapa mapundu paganda nemundani kanorapa kuhuku nekuwantu zveshe

Umura vumba mutombo unorapa matenda akawanda kwemene mazuva noaya kune vantu vakawanda vachiri kushandisa mitombo yekudhaya mutombo uyu unorapa matenda akasiyana siyana kusanganisira mundani nekupa simba kunyanyisa kunana baba.

Mufananidzo uyu unokhombidza mitombo yechinyakare yakawanda kwemene, inosanganisira tsangamidzi nemamweniwo mashizha anorapa mitombo.

Kamumbuti kanozi gavakava kamumbuti kanonakisa pamizi, uye kamumbuti kanorapa mikhuhlani yakawanda kusanganisira kuantu nekumhuka, zvikurutu chirwere chedzihwa.

Mutombo wechinyakare wegavakava unoshandiswa kurapa zviro zvakawanda maningi kuantu kusanganisira unoshanda kukwesha mazino anenge eiramamba kuchena.

Ndaiti ijee damba igwinyiso, kuti mazuwa anyamashi vantu vachiri kushandisa mitombo yechinyakare, yakaita semidzi, mashizha, kana makwati emiti.

Mitombo yechinyakare yaishandiswa ngemadziteteguru edu naanambuya naanasekuru, inobva kumidzi nemashizha, nemakwande embiti, mazuwa anyamashi yaakurongedzwa zvakanaka mumakaba.

Denda rekuneseka ngekuita tsvina muntu waenda kuchimbuzi rinorapika ngemishonga dzechinyakare zvakafanana nekurya zviro zvakaita semiriwo yedu inoita zvekukayiwa semujumbuya.

Mufananidzo uyu inokombidze kamuti kane mashizha akakawanda kwemene kanorapa mukuhlani mizhinji inobata antu emazera akasiyana.

Gava kava kambuti kanoonekwe mumizi nushango kanoshandiswa kurapa zvitenda zvakasiyana siyana zvisanganisira kanogadziriswa mutombo wekugweshaazino anenga asikachacheni.

Munjambanje kamuti kanomera kega mushango. Kambuti aka kanorapa mikhuhlani nematenda akawanda. Kanorapa matenda anoti, kurwadza kwemundani nokusvosvona kweganda.

Vanthu vanorwara ngematenda akasiyana siyana akaita seshuga yakawandisa mumwiri vanokurudzirwa kurya sadza remafunde. Sadza iri rinorapa matenda akawanda kwemene.

Tsangamidzi kachirimwa kanooneka pamphatso kanotorimwa, kachirimwa aka kanoshanda kurapa matenda akawanda kusanganisira chirwere chedzihwa, mundani nepahuro panenge peikasharara maningi.

Gava kawa kambuti kanooneka pamhatso nemushango kanodetsera mukhulani nematenda akawanda maningi akaita semu kugadzira ganda kupa huku kana dzinenge dzeirwara.

Gavakava kachirimwa kanooneka pambatso nemushango kanorapa matenda akasiyana siyana kune madzimai aya ane makanda akakasharara anokurudzirwa kuti azore gavakava rino shandahe.

Mutewe kana kuti gavakava kachirimwa kwanooneka pambatso nemushango kanomera he kega kanorapa mikuhlane nematenda akawanda kwemene anoti kunasira ganda nemundani mune mweirwadza.....

Tsangamidzi kumbuti kanorimwa pambatso zveshe nemandimu anorimwa pambatso. Zvinorapa mikuhlani yakawanda kwemene. Matenda anoti fuu, matenda edzihwa nepahuro panokasharara nemundani munee meirwadza.

Mumbava kambuti kanooneka munharaunda dzedu pamuzi nemushango kunobatsira mikuhlani yakawanda kanochenesa ngazi, nekuchenesa mutundo.

Gavakava mutombo unorapa mikhuhlani yakawanda yaamho. Gavakava rinooneka pamizi mizhinji mumiganga yedu. Rinorapa ganda mukhuhlani wedzihwa.

Mufiri fiti kana kuti muvheneka mbuti unowanikwa nundau dzedu dzeshe dzakati tenderedza inorapa mukhuhlani yakaita sechirwere chedzihwa semundani nekunasira ganda.

Gavakava mutombo wechivanhu unobetsera mikhuhlani yakasiyana -siyana kusanganisira chirwere chedzihwa muhuku nekunakisa ganda Kuvanhu, kutoita ekuzora.

Gavakava mutombo unowanikwa mumbatso nemumiganga yedu mutombo uyu unorapa mikuhlani yakasiyana siyana inosanganisira besha mundani nekunasira ganda kune vakadzi vaya.

Chirimwa chegwenanguruwe, chirimwa chinorape makhuhlane akawanda maningi, anobata antu mumiganga yedu, asi zvinokurudzirwa kuti chimwiwe muuwandu wakanaka ngekuti chinokona kuurayazve.

Mufananidzo unokombidza guku amweni anoti mutsine. Muriwo apa futi mutombo unorapa mikuhlani yakawanda kwemene.